Si biir palaas bi mogi am ay ban ak taabul bu nekk ci diggi bangi taabul bu neka mogi am bena poti flower si kawam kuddu ak caas ci kawam ci seen bor mu ngi am ñaari garabi si bi ci seen bor.

goor gi më ngi taxaw sol yire mbase bum ñaw ñetti morso mu dawal ci baat bi mu sol dàll bu ñu bayyi karawam bi më ngi jël benn loxam bi yoor ko jël benn loxom bi tekku ci beneen mbaggam bi.

Gigeen mugii tóóg sol yirèh jaxase teyeh liir. Mugii tèg liir bi ci öm bi, jél benna loxom bi teyeh loxo liir bi. Mu am gór bu sagg teyeh Lupi liir bi jél benen loxom bi di pikiir lupi liir bi.

Ci kaw mëngi am ay haley yi jàng yu toog ci kaw basan, mu am ay ñet yu tahaw, góor ak jigeen yu jàkkalook ñoom. Ci suuf mëngi am ay bang yun teglanteh.

Ci kaw taabl bi mi ngi am ay garab, ay garab yi nit yi di jëfandeh ko porfajo. mu ngi am ay guutu këwsu yu ndàw, yu am ndox seen biir. Ay ndohi peker mu am ñett pakketi garab yun fa tekk, ñaar yu dendalanton ak benn bu nekk ci kanam.

lekk bi ñuñ ko yekk ci palaat bu weex ci beneen boor bi mu nga am goronsup bun dafaray sobla ak jël ci beneen boor bi munga am yàpp yun fiiril tegee ko boor ci beneen boor bi munga am salaat ci kaww salaat bi mënga am ay tamaate ak yeneen lekk ci kawam

Kankuran bi mugii taxaw teyeh ñaari jààsi ci loxom bi. Ci ganaw wam mugii am saket si ganaw saket bi mugii am ay nehgi ñax.

Tali bi më ngi am ñaari boor ci beneen boor bi mëngi am outo yiy daw di dem moo am auto bu weex bu nekk ci ganna ci beneen boor bi ma ngi am auto yiy daw di ñëw moo am auto bu bu la bu nekk ci kanan ci seen digg bi më ngi am ay potilamp yun ranle ci potilamp bu nekk mu nga am tabla mu am nit ku sol yire taxaw ci boori benn potilam

nit ki mëngi jël ñaare lohom te tutu benn garab bu ndàw ci bir suufse, ci kaw suuf sé mënga am ay xob yu woow yu tege ci boare garab bu ndaw bi.

Li lopital la palasi i fajookaay mongi am nit yu toog ci bang bu weex mu am nit yi dem ci ganaaw mogi am fajkat bu sol yere fajkat bu weex bubu bu weex ci kaw mogi dem.

Li ñaari furno la ñung leen teglanté, ñu teg leen ci boori meer. Ci furno bu nekk ci kaw mëngi am hortu furno bu yakh bun teg ci kaw, mu am ñaari dogi matt yun teg ci biiram.

Bi më ngi am nit biy dox ci boori géej bi go di dem mu am ci biir géej bi bota bu fa nekk ci biir bota bi më ngi am ay nit ci biir am.

ñett xale yiy jàng ñi ngi taxaw solse nira jangeekaay ñaari jigéen benn goob ñi jigeeni ñi ngi sol simes bu laxab guddu ak sepa sen kow xale bu goobe mënga sol moom tamit sémis bu laxob guddu ak tube bu gudd

li dali caraax la, daali caraax bu jigeen. Mu am laxo boko téyi. Dalli caraax bi nakk ci cat bi mu ngi am lu xonko ak ci kaw tamit mu ngi am lu xonko ak lu weex.

Jigeen bi mugii taxaw sol garambubu bu sokola ci yaramam bi tegeh digam bi, mugii sol tèg ci bópam bi ak mesor bu wèèx. Ci ronni garambubu tamit mung fa tég seer bu wèèx.

Ganna bi ñing ko dapu ci kaw mool ci boram tamid ci bóri mool bi mugii am bóól, bóól li kawsu ci ganaw Ganna bi mugii am kuur. Ci kaw Ganna bi ñing fa tek basang.

Gaal bi mu ngi ci kaw gèej, Ci biir gaal bi më ngi am ay nit ñu weex ak ay nit ñu ñuul. Am ñu nekk ci kaw, am ñu toog ci suf. Gaal bi yaramam bi mëngi am lu weex am lu bulo tamit, më ngi am mbaari baas ci kaw.

wanag bi mëngi am sangokaay ak doos ci biir-wanag bi si miir bi ñuñ ko karo kara bu weex ci suuf ñuñ ko karo kara bu ñoon si miir bi tamit ñuñ fa taf seet ci boori funi sër mo ñuñ fa tek seet seetu bi ñuñ ko taf si miir bi

Lokho bi mugi teey esponse bu ndaw, esponse bu ndaw bu xonxo. li jigeeni di jefadinko di lal poudarr sen kanam bi, su nyuy defal sen kanam bi

lekk bi ñung ko yakk ci kaw palaat bu weex, jën la bun làkk boor ley kook sobley bun marine. sobley bi ñung ko tegee benn ñu boor, nu boley kog salaat. Salaat bi tamit ñung ko tegee beneen boor. Ci kaw-salaat bi mëngi am tamaateh ak dogiti kakkumba ci kawaom. Jën bi nag më ngi tehgeh ci ñeeh ci kaw ñeeh.

leey ay garabla garab i nak ni leen teg ci kaw ktaabal bu weex ay pakate kartoy garab la garab yuy faj jangoro ci biir yarami nit

Ci biir palaas wi mëngi am ay nit yiy sangu ci biir ndox, ci boori ndoxw mu ngi am ay lal yu rangland, ci boori lalli ñu ngi am ay mbaali paronsor, ci gënam mbaali paronsor i mu ngi am ay nee. mu am yeneen nit yu toog ci kaw lal.

Fe mëngi am ñaari xale yu toog ci puno mu am yeneen xale yu taxaw góor ak jigeen ningi xoole mu am ñetti mag yiy wax ñaari góor yu ñoor ak benn jigeen bu weex jigeen ne toubab.

Nyari otu yu ndaw otu bu nyul ak yu wekh ak place bu am pentur bu wekh.

Li pichee la picha bu maag pichee bi nyung ko oyeh taan pichee taan bi mogi taxaw mogi am ay donhu yu chocola si yaramam bi si bori patam bi mogi am lu weex si bori mbopam bi tamit si bori geemen bi mogi am lu weex.

ki Jizzle la ak jabaram, ñu ngi toog def outes, otes yere bu weex. Jizzle mu ngi sol xaftaan bu weex sol mbaxana ci boppam bi. Jabaram më ngi sol til bu weex teyi kalpe ci loxam bi def tek si boppam bi, takk ceen ci baatam bi tek kaala ci kaw boppam bi.

lii grbra garabe gu yaabe bi nag ci banxar ci mi ngi am ñetti doomi gu yaaban am ñaar yi dend am benet bu nekk san cous garab bi më ngi am yk xob

ci pégg-géey mungi am ay gaale yi ñu ngi am ay gor yi nekk seen béera më ngi am ni ngi tamit ñu naw xamantéla nekkoon ci bér gaali miy am niy dem ak ñuy in dara di jëmala ci géej bi.

Li lekka la ñing ko tek, lekka la pompitèèr la buñ ferej firirko ba pareh tek ko. Ci boram mugii am mburu , ci biir mburu bi ñing fa sóós ay lekka. Ñi ngi jél mburu bi lamas ko ci kayit bu wèèx.

Place mungi am ai ban si kawam mungi am lampa yani takha.

li lekk la lekk bi ñuñ ko yakk ci palaar bu weex, lekk bi makoroona la ak yàpp newdef jaha si ko mayones ci kawam ñum fa farec oño.

fii më ngi am auto buñul bu taxaw. ci gannaawa ay garab, ci boori garab bi më ngi am ay wëñ ci biir wëñ bi mu ngi am gaas yun tëg ci biiram ay gaas yu xom.

gej ci kaw asamaan bi mëngi am naaj biy waati géen janeeri naaj bi mëngi tax ba boori géej bi xonko ak asamaan bi tamet xonk

Ay goor nyugi tahaw jublu bena palac mogi am neenti goor yu police nyugi sol yereh police ak mbahana mu am naari goor yu hamanteneh solun yereh police nyugi tahaw si ganaw.

jigéen bi mogi toog ci kaw ban bu ñuul mogi sol roba bu xonko bu amot ay loxo mogi sol teg ci kaw boppam bi tegg bu nuul mogi takk jaaru takk cenn ci baatam bi sol dàll bu gudd mi sol yeneen loxo yu àndu takk ropba bi loxo yu ñuul ay loxo yire sanke.

Li ay dalla gór la, ay dalli buksu gór . Dalli yi ñi ñgi am lu ñuul ci kaw, ci suuf mugii am lu wèèx. Dalli yi ñi ngi jél laas yi solal lèèn ko.

Li ay mbal, ay mbal yi napu kat yi di jél di japu jén. Mbal yi nak ñing lèèn tek am bu nekka ci biir sako.

Taali bi mogi am ñaari kote ci beneen koté bi mogi am ay auto yiy daw di ñëw seen lamp yangi tàkk ci seen kanam mogi am moto welo biy daw lampambaangi tàkk mogi am nit bu yégg ci kawam ci beneen koté bi mogi am ay nit yui dox ci peggi beneen koté bi tamit mongi am ay bitiki ci bitik bi mogi am ay bitiki atale bu jàkkaalo talibe.

Si birr neek mungi am lala bu mak bunye lal tekfa aye ngegenai si kawam si bori lal bi mungi am almowar bu ndaw almowar bu gattuh si kaw almowar bi nyung fa def aye photo si bori almowar bi mungi am tabul, tabul bi mungi am setu flower ak yenen bagas

ci kaw taabal bi më ngi am poti weñ bu amut kubeer më ngi am gën bun dëpp ci kaw am ñum fa tek palaatu weñ më ngi am booli kaw su tamet bun tekk ay cumwaar ak ay mbart kudd ci boori bool bi më ngi am guutu duulin bu jeex bun fa tekk ci boori gut bi më ngi am soyi bota bun dëpp bun fa tekk

Li marse la ci marse bi nak mogi am ay meer yu tegg seen taaba di jaay ci kaw seen taabalu mogi am ay ndugguy sew yu demee ni limon bi saap tamaate pomputer duutir ak yeneen yu bare ci yoon bi nak mogi am ay nit yiy dem ak nit you nyow ak ay nduggukaat.

ñaari gaal i ci biir gaali na ñu ngi am ay nit ci gaal bi njëkk bi mënga am nit ku weex ak nittu ñoon góor bu taxaw ci beneen gaal bi më nga am ay niñ weex ni toox di xool ci garab bi

Aye goor yu sul yereh yu weex nyungi tajalu nyenen yi nyungi takhaw nyenen yi teyeh kess si neew si sen mbaguh yi.

mënga am ñaari nit yiy dox ci pegg tal bi góor biy dem ak jigéen bi ñëw ñoom ñepp ñu ngi sol yere yu ñuul ci boori jigéen bi mëngi am tabla ci tabla bi ñu fay wone iiran di wanene dëkk ku piiran

joori nit ni ngi taxaw ci ka jigéen ak góor mag ak xale ñu am benn jigeen bu jonkon seen kanam ci seen kanam tame ñu fa am saaku maal ci kaw saaku maalbi mingi am palaati dujum ci kaw palaati dujum bu deme ni soble patante ak pompeter ak yeneen lojum ma am benn jigeen bu taxaw tey douleen am keneen ku te beneen palaat bu am yàpp am keneen ku te patimotrat

Lii ay dàll carax yu góorn ay dall carax yu xawa maget ñuñ leen tekg ci kawkal dall jarax yi nax seen yaram bi mëngi am lu ñool ci digg bi mëngi am lu weex

jigéen bi mogi taxaw sol roba bu guddu roba bi mogi am bena loxo mogui taka chain ci baatam bi sol tex ci boppambi taka jaaro ci noppambi defar kanamam bi takk ay lam ci loxam bi ak ay jaaro baaram mongi jel bena loxam bi wéer ko ci miir bi jel beneen loxom bi teefa kalbe bu xonu.

Jegain bi më ngi taxaw weer më ngi sol sipa bu guddu ak daggit loxa bu guddu më ngi sol teg sikaw boppam be më ngi defar kanamam be sol cenn ci baatambe teye kàlpe.

lii lekka la bun tek lekka bi naari sipa sipala yun marine lakk leen tek leen ci seen diggi nung fa tek lemoŋ bun xar ci seen boor mogi am caas bu am lu xonk ci biiram caas bi caas bu weex la ci boori palaat bu magbu më nga am beneen palaat bu ndaw bu ñuol bu am ñaari jàppeekaay ci biir palaat bob noon më nga am tamaate kakumba ak salaat yu parej ci biiram.

lii ay buteeli garab la ngetti buteeli garab yun teg ci biir palaat bu bulo buteeli garab yi nak ay buteeli garab yi pengu la ndoxi pengu leet

plaas bi mi ngi am géej lu jaakaalook géej binag ay garab la ay garab bi sibi bi njool ci digante géej bi ak garab yi mi ngi am suuf

Li gotu dew la gotu dewi xale gutigi mogi am cuber si yarami gutigi nak nyun fa deff xale ak jigeen di seeng di woneh neh dew wi xale la.

Góor bi mongi sol mbobu bu weex bu am lu nuul mongi sol mbaxana bu am lu xonku ak lu nuul mungi sol tubai bu nuul teye leket bi di tegga am góor bu ko teel mikro bi jubale ko ci géeme nam bi mongi wooy góor bobu nonu mongi sol yere bu weex ak tubey bu nuul.

Li si University bi la, University Gambia bi mugii am ètas bu orans, ètas yi ñaari dék . Ètas bi nak ñing ko waraleh ci digih bi mugii am ñax ak ay yon.

Lii ay kakkum bala fuku doomi kakkumba yun dugalal ci biir sow bun rab. ci kaw-kakkumba yi nag ñu ngi def yeneen ñgett yun holli ba pareh farech leen teg leen ci kaw.

Lii garab la garabbinag më ngi am pote ci loxo càrto ngi garab bi nag më ngi am lu arance ak luwere ak xale bun fa def di wana ne garabi xale la garab binag ñu fa bindi ñett bindi di wana ne xale bi dako wara naan ñett yoon ci bësu

Lii ak pompeter la, jurom bene pompeter yunj dog ba pare, toggu len, njurom bene dogit ti pompeter yunj aranjse teklen,

Ci kaw-karabe ñuñ fa am gaas bu nekk ci boori meey gaas bi gaas bu ndawla mëngi am tegikaay ci kawa

nekk bi mi ngi am ñetti bangi sokolaayu mag ci seen digg bi mi ngi am taabuli weer bu am lu ñuul ak lu neté ci yaramamb ci ganaw bangni sokolaayu mu ngi am yeneen bangi ñoo

Jigeen bi mungi toog ci kaw bang bu mag bi , ci kaw bang bu mak bi mungi am ñyaaru mgegenaay. Jigeen bi mu ngi toog sen dega bii. Jigeen bi më ngi sool tekk bu ñuul ci kaw boppam bi defar kana mam b takkuh chaxu bu weex ci baatam bi, sol yire daggit bu amul loxo ak sipam tey saakam ci kaw uumam bi.

Nyetee rewe Gambia bi Adama Barrow muge taxaw sol xaftan bu weex sol mbaxana bu weex ci bopambe ci ganawam minga am ay góor yu taxaw ak ci feneen borr be muge am tamin ay niññi yufa taxaw.

Nehgg bii nehgg bu daanu la, cii benen bohrr bii mungy am aiiy brick yu daanu, cii kaww brick bii mungy am aiiy bantue sibi yu nekue cii kawam, cii benen bohrr bii mungy am mirr bor hamanteh neh daanoh ngut bubakh nonu, cii kaww mirr bobu nonu mungy am aiiy sehngue yu maget ak aiiy bantue sibi yu japue sehngue bii.

tabla bi miñu wone poto yaaya jambi yaaya jammum fa sambug bu weex ak mbaxana bu weex ci boppam bi ñum fay wona ne sànnil leen ap r s ci suuf ñu fa bindi yaayaa éj ji jàmbe di wona ne naleen sànnil yaayaa jàmbi

nekk bi mi ngi am ay bunt weex ci biir nekk bi mi ngi am bangu fa tege ak lal bu mag ci kaw lal bu mag bi ñuy kolale darab bu weex ci kaw darab bu weex bi ci caddi mingi am morso bu stafala bun fa lal ci kaw monso bi sokolaawe mi ngi am ñaari morsoy bulo yin lama fekk ci kawam lal bi mëngi am ay ngegenaay lu tiim lal bi lamp la ci boori lal bi mingi am d ci kaw almoaar bu ndaw mingi am lamp bu weex bi tàkk

Kayt bi kayt ti al quran la. Ci diggi kayt bi më ngi am lu weex yu defa ay bindi al quran. Lu wër kayt mëngi am tomb tomb yu bulo, yu nete, yu orance ak yu ñuul . lu wër lool noon më ngi am lu bulo.

fiy palaa ci jàngee kaar yi ci biiram mi ngi am xaley toog ci ban di jàng xaley nak gni ngi am taabul ci seen digg gi fiy më ngi am ay xaley góor ak ay xaley jiggéey ci digg beneen taabul bi ci kalam nak mi ngi am ay kay di nekk ci towm

Guttu bu ndaw bu weex bi ñu ko dugal ci biir mbus bu weex. Ci biir gutu gi mu nga am ndahi fajeekaay, ci kaw gutu gi ñu faa tay kayt bun bindi dara. gutu gi nag dafdey nekk ci palaaci fajekaay mala ci lopitaal. Fajkat yi di ko jëfandekoo di facj nit ñu feebar ni.

Li rato la, rato bi nak bópam bi ñing ko tek ci kaw karó, wer cet tam bi wala japee kayam bi ci miir. Miir bu am pentir mbala balas mu netteh.

Palaac bi nak mu ngi am gèej ci bóori géegj bi më ngi am ay nit yu fané gór ak ay jigéen. ci seen borr më ngi am ay mbaari ñah yung rangalanteh. ci ganaw mbaari ñah yi mèngi am ay garab, ay garabi sibi.

Pan bu ñuul bi nak mugii dox ci biir ram mugii benen loxom bu ko teyeh ci bóram, si borom tam mugii am nit ku sol dalla silipàs taxaw.

sainabu mbay ma ngi taxaw sol garamb buccuub bu jaxas më ngi takkceen ci baatam bi sol tekk ci kaw boppoon bi bumpof ci digg bi wàcce yeneeni ci kanamambi defar kanamam bi te kalpe ci benn loxom bi te ceti mbubam bi ci benneen loxom bi

kër bi mëngi am bunt bu weex ci miir bi më ngi am ñaari lamp ci boori bunt bi ci kaw miir bi tame më ngi am ay wëñ yuñ fa rangalante ci biir kër bi ñu ko tabax etaas ci kaw etaas bi ci kaw mëngi am ay paranteer ak ay wëñ yu rangalante ci boori berom

Gór bi mugii taxaw sol yirèh yi tabax kat yi di sol, mu sol mbàxna bu wèèx ci kaw bópambi. Mugii teyeh nateekai Kai bu netteh di natta mooli siment, mooli siment bu nekka ci kaw.

Li ay dall charah la, ay dall charah yu jigéen. Ci suf mu ngi am lu ñuul, ci kaw mu ngi am ay perr yun fannas. Ay perr yu bulo, per yu nete, per yu orance ci kawam.

ousain darboe më ngi taxaw yëkkati la xom bi mi ngi solu xaftaan bu sokola mu sol mbaxana bu nete ci boppam bi mi ngi am góor tamit bu nekk ci wetam ku sol mbaxana bu nete lama soo morso bu xonk ci baatam bi mi ngi am ay nit juko topp ñeneen yang ci ote ñeneen yang ci suuf

Fi funi jaaye isense la, ñum fa bindi jah oil. ci ronam më ngi am oto buñuul bu fa tahaw, ci kotem bi më ngi am nit gór bu fa nekk, ci beneen koteh bi mu ngi am taah, taah bu hamantene mëngi am ay buntuweer. Ci roon fo fu noon mu ngi am ay taxi yu fa taxaw.

ñi ay xalé yi jàngl gór ak jigéen ñi ngi gurupo taxaw di tàcj sol see njire jàngekaay gór yangi sol see njire jàngeekaay tubey ak mbub jigéer yang sol ci pa bu gàtt ak mbub ñoom ñepp ñi ngi watu

Ci kaw tali bi mu ngi am oto bu mag bi daw ci kawam, ato bu mag bi nag mu ngi épp beneen oto bu ndaw bu weex ci kawam, oto bu mag bi nag lampam ya ngi takk.

Jigéen bi mingi taxaw, jëlbenne loxam bi weer ko si mir bi, jigéen bi mingi sol teg bu ñuul si boppam bi, defar kanamam bi, sol yire cuub bu jaxas, bum ñaw daggit ak sipa bu guddu

Toul bi toul li supamela mungi am ay banaana ci biiram mungi am ñaari jigéen nu sëgg ci boori taati supame beneen jigéen bi mungi sol mbub bu weex ak sipa bu honko mu wat boppomb beneen jigéen bi mungi letu mees sol tubey ak mbugb.

ci taw tale bi mangi am ay auto yu fay daaw ci beneen boor bi mëngi am auto vaan bu weex lampamiani tàkk më ngi ñoow ci gannaaw më ngi am beneen auto buy amdi tàkk ci beneen boor bi mëngi am auto bu ndaw bi daw di dem

kër bi ñu ko miir ma am bunt kër bu weex ci miir bi ñu ko pentr pentri domitaal ak pentr bu weex ci kaw miir bi më nga am ay wëñ yu rangalant ci kaw ci suuf i miir bi ñu ko karo ci biir kër gi ñum fa tabax etaas bu am seng bu xonk

ñaari jigéen ñi ngi daw, keneen ki mu ngir tee bal ci benn loxambi, ku tée bal bi mi ngi sol tubey bu gudd bu ñuul mu teg ci tubey bu gatt bu weex, ak mbubu bu weex. Yu am seen kote luñuu keneen ki mi ngi pof boppam bi, sol lu bula, tubey bu gatt, ak mbub lu am ci kotem bi lu xonku.

Lii booli kaw su teme la. Booli kaw su teme binag mungi am naari jàrpeekaay ci boorum.